Eryato eddene obulungi liri mu langi enjeru n'emmyufu lirinaanye obwato obutono obwabajjibwa mu mbaawo.

Ennyanja nga yeetooloddwa emiti egya kiragala ekiraga nti ettaka eryetoolodde ennyanja eno ggimu era yameramu n'omuddo.

Omusajja ali mu kapale akaddugavu yeebase waggulu ku lyato eryabajjibwa mu mbaawo era nga liyimiridde mu mazzi.

Edduuka ly'engoye okuli amasaati, obuleesu n'ebitengi, ezimu nga ziwanikiddwa waggulu, sso nga ate endala zizingiddwako ne ziteekebwa wansi.

Omukyala atudde ku katebe akalinaanye emmeeza ali mu kutunga engoye ng'akozesa ekyuma. Yeetooloddwa abantu abalala n'emmeeza eziriko ebintu eby'enjawulo.

Oluguudo lwa kkoolaasi nga luyita wakati mu bizimbe, luliko emmotoka ez'ebika eby'enjawulo.

Emiti n'omuddo ebiri mu kikko ne waggulu ku lusozi ebirabika obulungi mu langi eya kiragala biraga nti we biri ettaka ggimu.

Omuki omukyala eyeebikkiridde nga Omusiraamu atudde wansi era nga w'atudde yeetooloddwa ebyefaanaanyiriza emigugu n'abantu abalabika nga bangi ddala.

Omwami ali ku ppikippiki ng'alinaanye ppampu y'amafuta, mu maaso ge waliwo omukyala ayambadde sikaati enzirugavu asibye ekitambaala ekyeru ku mutwe.

Ebyagi bibiri byalukibwa era ne bitereezebwa wakati mu miti ne biserekebwa oba ne bikibikibwako ebisubi, ebyagi bino emabega waabyo waliyo ennyumba eyazimbibwayo era waliyo n'omuti oguyina amakoola oguyina amakoola aga langi eya kiragala, okumpi n'ekya n'ekimu ku byagi bino kuliko enkoko empanga emmyufu eyimiriddewo.

Amaato nga gasimbiddwa mu maaso g'ekizimbe, emabega w'ekizimbe waliyo ensozi eziriko omuddo ogwa kiragala.

Omuntu ayambadde olugoye olweru ne ggiraavuzi eza bbulu ow'amazzi aku akuba omuntu ayambadde olugoye oluddugavu empiso.

Abasajja babiri omu ng'ayimiridde wabweru wa bbukya, owookubiri ayimiridde munda mu bbukya era nga alina akamwenyumwenyu ku matama.

Abaana okuli aboobuwala n'abalenzi bali mu kibiina bayiga ebyemikono. Era buli omu afaayo nnyo ku ky'akola.